Ngatibonge vakuru vezvedzidzo neshungu nesimba nemushandire wavanoita kuti chikora chega-chega chinge chine pekugara kwevana veifunda. Izvi zvinodetsera kuti vana vade kuende kuchikora vabudirire muzvidzidzo zvavo kunyanya zvepashi-pashi vephuraimari..

Mwana akabira ega eitamba ega mwanawo unokura einyima mwanawo unokura aine ushungu ngekuti ajairi kutamba neamweni ngatitumire vana vedu vaende kuzvikora vachakatsonga kana une makore marongomuna emene unoenda kufundiswa kutamba nevamweni eidarozvo pfungwa dzeitopinzwa opedzisirapo otobata zvaanozofunga eyienda mberi.

Vana vanobva mumamizi akasiyana siyana mumweni mumamizi amutorina chikafu chekuti vanavo vahya vagume kuchikora vanofanirwa kupuwa chikafu chekuti vahya kuitere vafunde ndwondo dzavo dzaka gwinya vafunde ndwondo dzavo dzeiyayiya zvenge zveibhuiwe ngema ticha.

Munofundire vana muzvikora, kunyanya kumaprimary mbatso dzacho dzinofanire kunge dziri mhatso dzakaakwe zvakanaka dzinoite kuti musapinde mhepo inozokonzera mukuhlani webesha kuvana. Izvi zvinochengetedze utano hwevana nekuti utano hwevana hunokosha pandau yega yega.

Ruzivo rwokutanga muzvidzidzo zveshe runobakosha maningi rinodiwa ngekuti rinogadzirirwa aro rwekuti antu weinya kwira mberi unonzwisisa zvobhuiwa ngekuti unenge une hwaro rwawakawana kubva pakutanga ngatifundisei vana kubva pakutanga kusvika pavanopedzera.

Umweni misharuka vandai shanda naye vainyanya kureketa voti doro rinoshate pakuamo. Rikashata pakuamba kuzoripetudza kunopera nguva, zvino zvinodavo kuvana adodori vanofanirwe kukaiva navo zvakanaka. kuite kuti pavanonga veifunda veiende mberi pfungwa dzavo dzinge dzakapinza dzarodzerwa ndxondo kubva pakukaya.

Zvinobongwa yampho mwana abarwi zuwa rimwe ngekukura. Kuwakwa kwezvikora muntharaunda zhinji kuri kuenderere mberi. Chinokosha ngechekuti chikoracho hachaakwa paiswe mvura zvovena zvoutsananana zvienderere mberi pasaita kubuda kwezvirwere muntharaundayo.

Ndumure zhinji dzinode zvekutamba kubeni mukutambamwo vanenge veitofunda. Ngativakurudzire kana vari muzvikora zviya kuti vapote veinde kootamba mumagiraundi. Zvinodetera maningi ngekuti ndxondo yemunhu anenge akagwinya inenge iri ndxondo yakapinza.

Pandaitange kufunda kudhayakwo, muntu waihambe mumango wakakura kuende kuchikora chepuraimari, asi zvinopano ngendaa yekuti hurumende dzoshanda maningi dzoake zvikora kunyanya zvepuraimari mundau zhinji akuna mwana uchahamba mumango wakareba kuenda kuchikora. Vana vazhinji vodawo kuenda kuchikora.

Fundo yekutanga tanga pane cheshe chaunoita inombaidiwa maningi ngekuti ndiyo inowake hwaro rekuti ubudirire pane zveshe zvauchazoita muhupenyu ngatipurutane maningi nekuzviteedzera zvetinenge teyibhuyirwa pachikora chekutanga ngekuti ndochinoite kuti muntu azomuruka.

Vana vadoko kazhinji kacho veivafundisa mukovatora kubva navo pashi veikwira motanga nezvinoenderana mezera rawo neukuru hwawo kuita kuti vanyase kuzozwisisa zvamunenge meivafundisa ivo veikurawo.

Mwana wega-wega kubva kumuzera mudodori mazuva ano vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora. Ngekuti hurumende iri kuaka zvikora zvakawanda zvakanaka mundau dzinogara vana kunyanya kumaruva. Ngati kudzire vana vedu vaende kuzvikora votange kufunda.

Vana varimuzvikoramwo vanosvika veitamba veitotamba kudaro ndokutofunda kwacho. Kufunda kwakasiyana-siyana vapedze kutamba vanonge vatopinzirane pfungwa dzavo varodzerana kubudikidza ngekutambako.

Kuzvikora zvidoko zvinoende vana vadoodori kwakanaka maningi ngekuti vana ndookwavanotanga kufundiswa hwaro hwekuupenyu hwavo. Zveshe zvavanozoita veifunda zvinenge zvakaxaira kudanhoro rekuxaya.

Apana munthu usingadi chakanaka mwana kuti aende kuchikora azozwisisa eiende mberi unofanirwa kunge atanga nekupuraimari ngatifundise vana vedu tovakurudzire vaende kuchikora vanopasa.

Vana vadoko vanodakara maningi kana veihlangane muzvikora veitamba veitofunda. Ngatiendese vana vedu kuzvikora ngekuti ndopakutanga kugadzire ndaramo yemwana yemangwana. Vana ngavafunde ngekuti kufunda kwakanaka kunobeure ndxndo.

Mitambo inei aingoitwi ngevasharuka vega vana vadoko vemene kuchikora chepuraimari vanokona kufundiswawo mitambo yakasiyana siyana inoite kuti mwana akure echiziya mutambo waanokone kutamba, izvi zvinokone kudetsera mwana kuti atoziya chinokone kuzomuraramisa mundaramo yake.

Chikora chega chega chinofanirwe kunge chakaakwa zvakanaka zvinoite kuti mwana weshe nemuntu weshe unode kuendese mwana wake kuchikoracho kana chikora chikasaakwe zvakanaka vantu vanoramba neavana vavo, ngatikurudzire vana vedu vaende kuzvikora ndozvinoita kuti ndau ibudirire.

Zvinobadakadza maningi kuti mwana aenda kuchikora achinyambori mugwaro rekutanga kwemene otozwa otouya oti baba woye ndakukone kugadzire chituru. Wakazvifundire kuti izvozvo inini andisi muntu unogadzire zvituru. Andis khapenda. Oti takazvifunda kuchikora. Zvinobadakadza maningi.

Kuzvikora zvizhinji kunyanya zvemacollege vana vanofundiswa zvekuhloya kunyangwe kana kurapa mhuka izvi zvinoitwa nemwana weshe usina kuti mwana musikana kana mwana mukomana vana Vega Vega mazuva ano anoita zvanokona kana kuti zvanoda.

Kuti nyika ibudirire upenyu hwevantu vayo hunge hwakanaka hweionekera. Kazhinji kacho vana vanofanirwa kudzidziswa pamishando yenyara vachiri kuzvikora. Kuite kuti umwe ngaumwe akone kuzvishandira paanonga abva kuchikora.

Ndiyani usingadiwo kuti mwana wake abudirire kunyanya vana vasikana vakabudirira muzvidzidzo zvavo zvekuchikora kana zvekudzidzo yedera derayo tinobadakara ngekuti unenge aite zvakanaka ngatikurudzire vana vedu vasikana vasiyane nezvekugange majaha vasati vane zvavakaita mundaramo

Vana mazuvaano kungaa kuzvikora zvesekendari kana kumakoreji vana vofunda vakadhibana vasikana vemazuvaano vodawo kuenda kuzvikora vasiyana nevekudhaya vagarira kuzo oroorwa.

Mwana akabve kusekondari akafundire mushando waanoda kuzoita muntaramo yake onyamboenda kuzvikora zvepaderapo hazvichamunetsi ngekuti unonga akatofundire basa rake kudhaya, izvi zvinodetsera maningi ngekuti vana ava vanenge vakatsetswa pfungwa dzavo, dzinenge dziri nyambi mumishando yavo.

Zvabaati hwee mazuvano mwana otobve kusekendari ookone kupishira. Obve kusekendari ookone kuvaka kana kutsetsa. Zvaakudakadza maningi ngekuti hatichina nguva yekuti mwana unopedzisira ootame zvekuita mundau. Unotobvemo ootizvikona kutozvishandira mushando wake wenyara.

Nyika yedu yobabudirira zvemene mwana wekusekondari wotofundiswa kugadzira magetsi .Mwana unotozobveyo kuchikora yoo atokona kugadzire magetsi emumbatso mwawo okona kugadzira mafoni okona kugadzira cheshe hacho chinenge chinechekuita ngemagetsi .Vana vazhinji vabaa komborerwa mazuwaano.

Zvino pano vafana vobaabve kuchikora voobaatokone mushando yenyara. Ngatikurudzire izvozvo kuti mwana aite chaanokona mundaramo yake. Zvinoite kuti mwana atsamwirire muchikora ngekuti unonga eikona zveshe zvaanenge achiita. Unobveyo waanemushando wake.

Zvino pano kubva kusekondari kusvika kuzvikora zvederayo vana vakutenderwa vasikana kugumayowo veitofunda veitorawo mabasa avanofundira avanokona avanozoita mundaramo zvasiyana nekudhaya kwaizi chikora ngechemwana mukomana ega musikana unozoroorwa.

Dai ndakakura zvinopano daindaitokonawo kutsetsa ,kudhaya kwatakafunda kwanga kusina zveshe izvi zvekuti vana vanofundiswe mushando wemaoko vachiri kuchikora zvinopano unou ndaakutodemba dai ndandakura zvinopano ndaakutokonawo kutsetsa ndakazoende kwandanga ndisingadi ngendaa yekuti inga kusina zvakadaro mazuwa atakakura.

Mwana unokona kutobva kuchikora okone kuaka, okona kusona kana kupishire simbi. Zvikora mazuwano zvakufundisa vana mishando yemaoko kuite kuti zvisanesa kama vobve kuchikora mwana otange kutozvishandira.

Muzvikora zvepadera mazuvano kwaanemichini yakawanda inoshandiswa ngevana muzvidzidzo zvavo. Izvi zvinoite kuti vana vakawanda vakure veinase kuziya kuti zvinoshandiswa sei, nekubudirira muzvidzidzo kwavo zvaanyore.

Dai ndakafundawo zvinopano, dei ndakaite basa randaimbada muupenyu. Ndaidawo kudai ndeitsetsa, zvinoitawo vana vamweni mazuvano. Voite mare ngekutsetsa, iniwo mazuva andakafunda inga kusina izvozvo. Taifunde mabhuku ega. Zvinopano vana vofundiswa mamushando yemaoko yavanokono kuzoita kana vabve kuzvikora.

Vamweni vaiti kana mwana afunge zvekuemba voti kwayi azviiti ngekuti zvineurombe kubeni zvinotoraramise vantu vakawanda zvakatodzana nekukone kudhurowa kunoite kuti muntu ararame ndaramo yake zvinokurudzirwa nezvikora zvizhinji zvofubdise ana mushando yemaoko.

Vana mazuwano vodetserana kushanda muzvidzidzo zvavo, izvi zvinoyita kuti vana vazwisise maningi pavanenge veyifundiswa ngevadzidzisi vavo, vana ndovanofanirwa kutungamirira muzvidzidzo, mudzidzisi eyi vadetsera nokuvapetudza pavanenge varashika, izvi zvirikubadetsera kuti vana vabudirire muzvidzidzo zvavo.

Vana muzvikora zvesekondari vazhinji vanoda kuita zvekurumba kana kutambe mitambo yakasiyana-siyana. Uyu mushonga mukuru unoite kuti vana varambe vakagwinya, uye vamwe vanokone kuzorarama kubudikidza ngemitambo yavanonga veitamba.

Vana veiende kuchikora vanofanirwe kushambidzika vogqoka zvakanaka zvinokomba kuti mwana wechikora izvi zvinoite kuti mwana ari muchikora akone kupurutana nekuzwisisa nekugutsikana ngezvaanenge anazvo zvinoite kuti vana vapase.

Zvikora zvizhinji zvesekondari zvavakwa mundau dzakatsaukana izvi zviri kudetsera antu maningi nekuti mwana ega ega oenda kuchikora apana kana mwana kana ndau iri kusiiwa kumashure munyaya dzebudiriro.

Kudzidziswa kunoita vana vekuma sekondari kunosiyana-siyana, vakawanda kunyanyq vemuzvipatara vari kuhamba vechidzidzisa vana muzvikora nekuda kweutano kuti vanouchengetedza sei ndaramo yavo kubva kuzvirwere.

Zvikora mazuwa ano azvichaketi munhu weshe odiwe kuchikora aende koofunda mwana musikana ,vakaremara azvichaketi kuti unobva pari uyu ngo ndau iri ngatikurudzire vana vaende kuchikora chiripadhuze nesu vaende koone fundo inozodetsera mangwani.

Zvidzidzo zvesekondari zvinokosha maningi ngekuti ndipo panoitwa hwaro hwekuti vantu vanozofunga zvanoda kuzoita mundaramo yake vana vanofundiswa nemito inoita kuti mwana wega wega azive kwanokwanisa kuenda kune shungu dzakwe.

Ngendaa yezvitenda zvinopararira kubudikidza ngemhepo zvitenda zvinopararira kubudikidza ngekubatane nyara muzvikora vana vanofanike kufundiswa kuchengetedze utsanana kuti zvitenda izvi zvisatapukirana pakati pavo izvizvinobudikidza ngeveu nge ngematicha vadzidzisi vafundise vana utsanana.

Kwetinobva kumakanyi kunosiyana izvi zvinoonekwa chero pachikora pemene kugonka kunenge kwakaita vana asi tinokurudzira vana muzvikoramwo vasatora mukanawo kushore vana vamweni ngekuti zvinozokinzera kuti mwana uwowo asadenkuenda kuchikora ofunga kuti nhamo yangu yakadii akiti woye.

Mwana weshe zvino pano unozi ayende kuchikora apana mwana unofanire kugara mukanyi ngekuti watama mare yechikora kune masangano akaema ega anokone kudetsera vana ngemare dzechikora kuti vafunde.

Vana varimwo mu zvikora vanode ku dzidziswe tsika ne hunhu kuite kuti vange vari vana vanokura vechi remeredza vanhu mwana une hunhu uno budirira mu zvidzidzo zvake izvi zvakanaka kuite kuti vana vakure ve chiziya kwa vanoenda ne kwa vanobva.

Kusaendesavo mwana kuchikora mazuva ano kwakuda. Hapana mwana unofanirwa kugara mukanyi asingaendivo kuchikora. Izvi zvinokonzera kuti vana vazhinji vapedzisire voite mbavha. Votora zvinodhakwa ngekuti vanonga vasina zvokoita. Ngatisvosve vana vedu vaende kuzvikora vafunde vanozotibetseravo mangwani.

Vana muzvikoro vakupuwa zivo maererano nehutano hwavo kana ruzivo maererano nezvevanoda kuzoita kana vabva pazvidzidzo zvedanho ravo. Izvi zvirikuitwa kubudikidza ngezvikora zvedera-dera vanohamba muzvikora meivafundisa.

Vadzidzisi vemazuva ano vobakona kufundise vana vanoshandise njira dzeshe dzinotenderwa mukufundise vana. Vana kana vakafunda vari muzvikwata zvavo zvinoite kuti vana vazwisise. Pamunopedze kufundisana vana veitunga mirira muzvidzidzo zvavo munobetsera maningi kuti vabudirire.

Mazuwa ano apana mwana unotamiswe mukana wekuende kuchikora. Vazhinji vofunda kubaaguma kwekupeisirayo ,pfungwa dzawo dzotsetswa padera-dera. Izvi zvinodetsera maningi ngekuti mwana weshe oona mushando wakwe kana apedza kufunda. Muzvikoramwo munezve, zvekushandisa zvakabaakwana, zvakadayi ngemichhini yemakhombiyuta.

Mazuwa ano zvikora zvogadzirwa kubve kubanze unoyemura kuti kudai ndakafunda ndakafunda hangu mazuwa ano kwaane zvikora zvakabaanaka. Mayunivhesiti aayo opa zvidzidzo zvakasiyana siyana kuvana zvinoenderana nekukona kwemwana. Mwana asagare pamuzi ngekuti apana chaanokona chisingaoneki kuchikora.

Mazuwano zvabati tsvikiti. Kuzvikora zvikuruyo kwane michini yemakombiyuta. Inodetsera maningi mukufunda kwevana. Akuchina zviyana zvekuti muntu unopedza nguwa eienda kotsvake bhuku. Kwai mabhuku mazuwa anaya akuna. Mazuwano mabhuku eshe oneka muzvivhiti-vhiti. Marisechi oitwa zviri nyore.

Kudhaya kufunda kwaimbaya kwembavhu kwanga kusina manheru akawanda mundau dzinoerengerwe mabhuku wait other wade kutofunda waitoemere vane bhuku rimwe rinenge rakatorwa ngeumweni mwana mazuvano mabhuku muzvikora zvedera-dera awanda vana voshandisazve zvivhitivhiti kufunda

Kune mapazi akasiyana muzvikora zvepadera ,munodzidziswe vana mishando dzakasiyana-siyana. Mwana wega-wega unoende kwaanenge eidakarira ,kunoenderana nekubudirira kwaakaita ,pazvidzidzo zvakwe zvefomu foo. Izvi ndozvinoite kuti mwana akhete ndau yaanoda yaanozwisisa.

Munogare vana vanofunda kuzvikora zvikuru munofanirwe kunge muine zveshe zvingadiva ngemwana. Kuita kuti vana vasashungurudzika vari kuzvikora pekuvata, pekuise hembe dzavo zvofanira kunge zvirimwo.

Mazuwaano zvabaanaka kuzvikorayo zvikuru apana mwana uchatambidzika nepekugara kunyanya veinda kuchikora kwavo kofunda vari mumbatso dzekufundira kwaane pekugara pakanaka zvinoite kuti vana vanyari muzvidzidzo zvavo vakone kufunda zvakatambanuka.

Zvikora zvedera-derayo vana vazhinji vanogara pachikorapo veifunda. Izvi zvinote kuti vasanyanya kutambudzika maningi ngekufamba, ngekufambisa zvinoda kuti pavanogarapo pange paine hutano hwakanaka hunoita kuti vasununguke.

Zvinopano vana vasikana vakabaakomborerwa ngokuti votenderwawo kuenda kuzvikora. Ivo vodawo kuende kuchikora ngekuti vakaona zveidetsera. Kuzvikorayo havaketi kuti izvi ngezvevakomana vega izvi ngezvevasikana vega. Muntu weshe unoite zvakatodzana zvinoendarana nekukona kwakwe.

Muzvikora zvikuru-kuru modakadza maningi mazuvano ngokuti mofundiswa mishando yenyara. Mwana okone kutobveyo kuchikora ookone kutozviitira zviro zvakwe, pfungwa dzapinzwa. Hachaemeri kuotsvake mushando mukambani kana kuemere hurumende kuti imutore mushando, muntu otozvishandira.

Apana pauno hamba muma tawundi pano tamike chikora chepa dera dera hurumende iri kushanda maningi kuti ndau yega yega isa sarire shure panyaya ye zvedzidzo ngati tende shungu dziri kuitwa nge hurumende.

Kuzvikora zvedera-derayo kunotodawo kuti vana vanofundeyo vange vaine upenyu hwakanaka hunoyemurika kuitire kuti vadakarire kuende muzvikoramwo. Vanofanirwa kunge vaine pekuwata, pekugara pasinganai nezvekufuka zvinodziya kuita kuti vasabatwa ngezvitenda zvinokonzerwa ngechando.

Ukaonawo mwana wako aguma kuUnivhesiti wobati eifunda wobaati Mwari kudzwai ndlxondo dzake dzinenge dzabaarodzerwa azotami mushando waanokone kushanda munyika.

Muzvikora zvepaderadera mazuwa ano mwanaka vana vogara veifunda pakanaka kwaane zvivhiti vhiti zvodetsera mukufundiswa kwevana izvi zvinodetsera manaingi nekuti vazhinji vakuende kuchikora veiite mishando yakasiyanasiyana inoadetsera mundaramo.

Kuenda kuchikora chepadedera akuna kuti kwai ndakura chikora chinoda munthu weshe kana weida kututsira kufundo yako yaunayo kuti kubasa kwako uzoona kumurudzirwa vanthu vakadaro vanotenderwa kuende kofundazve vaenderere mberi nechikora vodetsere nyika yavo.

Tinobonga vakuru vedu vehurumende. Hapana vantu kana ndau inofanirwe kusare shure panyaya yebudiriro. Zvikora zvepamushoro shoro zvaa pandau zhinji. Tinobonga Manikalend Siteti Yunivhesiti yaamwowo mundau mwedu, Manikalend.

Antu pano zvikora zvedu zvepadera dera zvobikawo vana vaneunyanzvi mundau dzakasiyana siyana. Madhokodheya obuda muzvikora zvedu zvema zuwa ano, vadzidzisi vobudiswa muma univesiti vanenge vaine ndxondo dzakapinza. Vana ngavafunde, zvekufunda izvo zviri yo.

Zvinopano apana chisingachaitwi muzvikora zvepadera dera mwana okete chikora chanoda kuenda zvoenderana nezvanoda kuita mundaramo mwana unodawo kuita nezvemagetsi unoendawo kuchikora chinoita izvozvo, mwana unoda kuitawo zvekutse zvitserwa unoendawo kuchikora chinoitwa izvozvo. Izvi zvodetsera maningi nokuti vana vanosarudza zvavanoda.

Kufunda kunotangire dzasi kweikwira. Vana vakafunda kubva kupuraimari voende sekondari, mwana akabudirira muzvidzidzo zvakwezvo, unokona kuenda koite zvidzidzo zvedera-dera iyo kwaanenge ofundiswa mushando yenyara nemushando waanodo kuzoita apedze chikora. Zvinodetsera maningi vana vasagare mumalaini vasina zvavanoita, vanopedzisira votore zvinodhakwa.

Mazuwa ano makoleji akwanda ari kupa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvoenderana nemwana zvaanokona nezvaanode kufunda pachikorapo vana vazhinji vari kunyanye kudakarire zvokuite zvemagetsi mazuwa ano ndozvovorumbirira zviriyo zvikorazvo zvinope ma zvidzidzo zvakadaro.

Ngatiite kuti vana vedu kana vabudirira zvakanaka muzvidzidzo zvavo ngavaende mberi nekufunda mazuwa ano hurumende nemasangano akaema ega vodetsera vana kuti vaende kuzvikora zvepader-dera vanovape mare yesikorashipi.

Kana mwana ari ku chikora kunyanya zvikora zvee vakuru ku denga dengayo mwana uno fanirwe kunge utori pa muzi pakwe kubhuye kuti zveshe zvaa anenge echida mu mbatso ma anonga achigara pa chikora cho zvino fanirwe kunge zviripo kuite kuti atsamwirire ne chikoro.

Ukaonawo mwana usingachaendi kuchikora chederadera dzanungo dzake. Zvikora zvawanda mazuwano ende zvonyoreka ngekuti hurumende yakudetsere vana vazhinji ngemare dzekuti vaende kuchikora vozobhadhara havo vapedze kufunda. Izvi zvirikudetsera kuti mbavha zhinji dzifundewo vantu vasaba muraini, vantu vasapumbana maningi ngenyaya yeuroyi ngenyaya yekuti vantu vanenge vafunda vane mishando yavo.

Zvidzidzo zvopuwa mazuva ano ku zvikora zvedera dera zvo enderana ne zvinodiwa pashi reshe wodetsere vana kuti vobveyo vano kwana munyika uno kone kushanda peshe peshe pashi reshe pasina chi bingaidzo ngekuti zva akaita zvino diwa.

Fundirwe roitwe kuzvikora zvedera dera rabaa naka, kwaane mishini inoshandiswa inoita kuti vantu vafunde vakawanda pandau imwe veishandise mishini iyi izvi zvinobetsera maningi kuti vantu vakasire kubata zvinenge zveifundiswa nekufundiswa kwacho kunobva kwaite nyore.

Zvikora zvedera-dera mazuvano zvaakupa mishando yakasiyana-siyana kuvana yokuti vana vafundire. Mwana unotoende kooite mushando kana kufundire mushando waanonga eibaada. Ngekuti hakuna mushando usingachapuwi kuzvikora zvikuru izvi.